Muuyuni, kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, yo iimaliwa oya simana noonkondo, oshoka ohatu yi longitha okulanda iikumbatha nosho wo iikutu, tu wape tu zaleke omalutu getu.

Oombanga yaNedbank otayi kunkilile aalongithi yawo kutya, inaa tumina aantu iimaliwa taati , ondeku tumina iimaliwa ya pitilila, oshoka mbono uulingilingi.

Ombaanga yaFNB otayi tseyithile aakwashigwana kutya; ngele owayi kositola yaNictus eto landa nokakalata kombaangaa yoye yoFNB, oto vulu wu kuthilweko kiilandomwa yoye mbyoka to landa.

Omitit ngele dhasi nenge dha tetwa po ee ta dhi kukuta: Aanongo ntu oha ya hongo mo iinima oyindji, ngaashi iitaafula yokulila nosho woo yokuntenteka.

Muuyuni iimaliwa oya simana oshoka ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhakehe esiku ngaashi iikulya, iikutu noshowoo iikumbatha .

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho, yo iimaliwa mbyono oyi na oongushu dha yoolokathana. Ngele owa hala okuza moNamibia to yi koAmerica, owa pumbwa wu ye wu ka lande odola yaAmerica ngoye to gandja iimaliwa yaNamibia.

Omiti odha simana noonkondo oshoka aanongontu omiti ngele dha si nenge dha tetwa po eta dhi kukuta, ohaa hongo mo iipilangi mbyoka haya longitha okuninga iitaafula.

Omiti odha simana noonkondo, oshoka ngele dha kukuta nenge dha tetwa po etadhi kukuta ohadhi vulu okulongithwa okuhonga iipilangi moka hamu hongwa iitaafula niipundi.